Issi bollani payidoni coora gididda adeti uttidayisa be'ashe ta dayisi. Izatape baggati banitta hupheni qobbe wothidayissa gidishini, ettape guye bagara woyiko gaxxa bagara duma kethati didayisa beyashe dayisi.

Paydoni cora woyko gita gidiza asati issipetethan gitanne wolqama aaho ketheza gaatha utti uttidaysa ha misiley malatoosona. Uza gathan qaseka dere woga qonc'isiza apala mayida asatika de'etesiko.

Paydon kehi dalgga gidiza asati issipetethan hameta bolla dettes izetappeka qaseka guye baggara dumma dumma wolqama zafetinne deereti dizayssa beashe dayssiko izetika qa paydon kehi coranne dalggako.

Dere woga konc'isiza afala issippetethan mayda qas payddon dalgga gidiza inddonne ade be'ashe dayssko izetappekka gaxa bagara Gita wolqqamanne dumma dumma dere zafey betishe de'etes izeti eqidasoykka qas c'lilokko.

Misile bolla paydon oydu asati betete izzetappe nam'ati indo gidishin nam'ati adeko izzetappe guyebagara qase ayfen xelin lo'o gidiza cililo duma duma zafeti dizaysa beyashe daysiko

Missile bolla dere woga qoncisiza afalla issippetethan ma'da assathi dere woga qoncisiza keththa gathan dethess. Izzathappe karera dumma dumma miththi woykko zape deysa bea'she dayssikko.

paydon dalga woykko cora gididasati si petettan uttidi ha xeellishe deettes eta gaattanka boottati woykko kare biitta asatikka deettes indotikka addetikka deettes paydon qasseka keehippe dalga boykko corakko

Misile bollan paydon cora gidida asati issi petetan uttidi makina gaattan deayssa be ashe deyssikko eetikka qasseka bishinne ha xeellishe diyaba misatosona ubbathikka qasseka addekko.

dumma dumma dere woga afala maa7idi issi betettan qasseka ammano kaalettiza asati dizayssa be ashidayssikko izatikka qasseka baynta kushe dhoqu ooththidi yuushon diza paydon cora asata deelo bollade7etteskko

Paydoni dalga gidiza asati issipetethan eqidi ha xeelishe deetes izetappe qaseka guye bagara duma duma wolqama ne gita gidiza zaafetinne mithati dizaysa beyashe daysiko izetika patdon kehi dalgako

Dere woga qoncisiza afala mayidi issipetettan eqqidi diza asata be'ashe de'aysikko. Izatappe gaxa baggara qa dumma dumma wolqaama keeththi keexettidi onggettidayssi des, zaafeykka qasseka tossi bolla dizayssa be'ashe de'aysikko.

Paydon dalga asati issi petetaani issi sohon toossa tokkishe woykko dumma dumma puute zaafe woykko tokkishe dizayssa misatosona izata lanqen qasseka dumma dumma wolqama dere dizayssakka misates izata gaattanqa indotikka addetikka deetteskko.

payddon ke'hi dalgga woykko cora gididda asati issifetettan uttida etta gattankka indettikka adetikka detees izatappe guye baggan qassekka dumma dumma gitta wolqama zafatti betettees iza gattan dere wogga qoncissiiza afalla mayidayissaykka dettesskko

nam'u addeti isipetethan uttida ha xeellishe dizaaba misatosonakko izatikka aahonne denba wolqama keeththi gaaththan uttidayssaba misatosona izata sintanka qasseka dumma dumma waraqate xaafettihayssi diyaba misates

Paydon cora gidida addeti issi petetan uttidi woznappe ezgo bollanne xeello bollan deyayssa misatosona iza addetikka issi petetanqa adde gidishin eta gaattanqa indoy beettenna etappe guye bagganka deettes.

pisile bollani issi indoy uttada ha xeellashe diza ba tamisatawus izakka ba kushen waaraqatenne bi7ire oyqada issi kushen qasseka mayke oyqqada oyshettida oyshas zaaro immashenne xeellashe dizayssa misatawuskko

paydo cora gidiza asati sipetettan utti uttidayssa be ashe dayssikko izatikka qasseka dere woga qonciseza afala maa7idi banta huphenqa qophe woththidayssa gidishin izata gaattanqa indotikkadetikka deettees

Paydon dalaga asati issipetetan ahonne denba gidiaza ketha uti utida izetika qa adenne endo gidishin izetikka diza kethi ahonne denba ayfen xelanas qase injekko

paydon dalga gidiza asati uggita woykko gasta geetettida asati issipetetta dere woga qoncisiza apala maa7idi baynta kushshen cililo ciishsha oyqqidinne xeellishe woykko ezgo bollan diyababbisato sonokko

Paydonqa dalga gidiza asati issi petettan uttidayssa be ashe deyssikko iza tikka qasseka baynta hupen qophe wotti uthidinne laytanqa keehippe gasta woykko gita asata misatosona issi petettan qaha xeellishe de'etteskko.

paydon keehi dalga woykko cora gidiza asati si petetan utti uttidosona izata gaattan qasseka indotikka addetikka deettes izatappe kareraqa dumma dumma mitha woykko dumma dumma zaafey bettesko

Misile bollani paydon dalga gidiza asati si petettan uttidi xeellishe deettes izata gaattan qasseka indotikka addetikka deettes izatikka aahonne denba gidize keetta gaattan deettes tobe tobushi dizayssa qasseka misatosonakko.

Paydon c'ora gidida yelagati indotinne adeti issipetetan hati gigidaysa xelo bola detes iza lanqen qa duma duma dereyka des zafetinne duma duma putetika qa de'eteskko.

Dumma dumma wora medosati de'etees iza gaatan qa haatta gompan aqiza haylasho giza do'aranne haattape qori qori midayssa kafoti isipetethan dizayssa be'ashe de'aysiko etappe guye bagaara dumma dumma woray de'iyayssaka be'ashe days.

Dumma dumma wora medossati deettes. Izetappe qasseka misile bollan hawulasho gidizayssi haatta gaattan aqidayssi deetti deesko. Izikka paydo nam7a gidishin ba doona dooyidi gaxan zin7iutides.

wora medossatappe issoy gaammokko misile bollan issi yelaga gaammoy zin7idi ha xeellishe dizayssa misates izi dizayssaykka keehippe dhuma gidizayssan alanqen dizayssi beettenda

misile bollan issi keeththa asata be ashe dayssikko paydon oyddati gashe nayta addeta giddishin paydon qasseka nam7ati aayonne aawa indonne adde gi diza asatakko etappe ga xaaraqa dumma dumma zaabe dizayssa be ashe dayssikko

Nam'u xaaro woykko nam'u oto gaattan katti kaxishe dizayssa misates izitatikka nam'u xaaroti woykko nam'u ototikka issippe tama bollan uttidi katte kattishe dizayssa qass misato sonakko.

paydon ichashu asati deettes iza gaattan qasseka nam7ati indo heedzdzati adde giddishini heedzdzu gashshe nayti qasseka deettes izatappeqa guye baggara dumma dumma zaafeti dumma dumma mitati dizayssaqa be ashe deyayssikko

Aahonne denba gidides hooni zin7ida wolqama abbi woykko haaththe be ashe deyssikko izappe gaxa baggara gitanne wolqama dumma dumma medhetan dalganne gashe gidiza derekka qasse be ashe deyayssikko.

Paydon dalga asati issipete tani himettishe dizayssa misatosona izatikka demba sohoni azikka beettontasan himeta bollan qasseka dizayssa misatosonakka itikka paydon keehi dalgakko.

Katha keethtin ooso oothtishe diza nam7u addeti deettes izatikka baynta kushen mashe oyqqidi dumma dumma asho qanxishe diyabammisatetees izatikka qasseka issi medhay diza afalaqa maayutido sonakko.

Ha misile bolla gitanne wolqama gidiza haathey woyko abbay ichidaysa be'ashe daysiko. Ha haatha bolla qaseka wogolora hemetishe de'iza patdon dalga gidiza addeta be'ashe daysiko.

Misile bollan gitanne wolqama gidiza kawo keethi be7ashe de7iskko ,iza keeththi keehippe gita gidizayssa ,iza lanqen dumma dumma barzaapeti tossi bolla dizayssa be7ashe de7ayssikko.

Issi inddoy uththada ba na7aa ba kiyuwan idim7a uththawuththida issa be7ashe de7ays; izi inddo lanqqen qa dumma dumma asathi deeththes; izi lanqqenkka qa akka zal7iyo bolla dizayssa gidishee dumma dumma poo7uwa immiza miththatha issippe oyqqada zal7o bolla de7awusukoo.

paydon dalga gidiza asati sipetettan eqqi uttidayssa be ashe dayssikko izatikka qasseka dere woga qoncisiza apala maa7idayssa misatosona izata laqen qasseka dumma dumma uutha mitti dumma dumma zaafe tossan qaddetteskko

dumma dumma tobe issi petettan shiishshi taafisida gaazeeta gidayssa be'ashe dayssikko iza bollanka qasseka dumma dumma tobeyra dumma dumma asati dumma dumma sohon issi petettan xaafeti woykko shiiqi uttidosona

Miaile bollan keehippe dalgga woykko cora gidida asati issipetethan ciishe qanxxon cigon deethes. Izatappw guye baggan wolqamanne dumma dumma zaafetinne keethati beettetes. Izatikka adde xallakko.

Paydon cora gidida asati issife uttidi tobe tobish dizayssa misatosona paydon corati uttidayssa gidishen issi addey eqqidi tobe kaara etas odizayssa misates izatika kaallishenne ezgo bollan doossona.

Dumma dummanne payiddoni kehi daliga gidiza katama keeththi woyikko misile oyiqida issi gazexi beashe deayisikko izikka qasekka payidoni daliga gidizayisa gidishin dorana mala asa nay dori xelaana mala desikko

Misile bollani dumma dumma misiletanne xaafota issipetettan oyqqida gaazexa be ashe deayssikko iza bollan qasseka dumma dumma asati issipetettan cugan cugan dizayssa gidishin issi addey barkaka dizayssikka dees katama keeththi kaqa misilen deesikko.

Issi addey oyshetida oyshasi zaaro immishe dizayssanne qasseka oychishe dizayssa misateesaahone dembba keetha gaesan utidayssa misatishini ba kushen xaapanas bi7ire oyqidaysa masatesiko.

Misile bolani issi adey mita xeran dees iza adeyka moretiza shubo xuntidi woyko po'one imizayssa asa na'as po'o go'a imizayssa shubo xuntishe dees izappe guye bagara wolqama kethika kexeti utidesko.

Nam'u addeti issippetethan eqidosona eetappe sintha bagara wiolqama derey dees. Eeti dizasonka ay Mitha puuteyka ay Mitha ayfeyka beetena issipetethan qaseka zoreta bolla dizaysa milatoosona.

aypen xeellanas inje gidida sohoy dumma dumma derey woray dumma dumma qasseka zaafeti issi petettan diza soho be ashe days iza gaattan dumma dumma keettikka beettes asikka issi petettan he mettishe de7eeskko

misile bollan dumma dumma biratha pooleti eqqidayssa be ashen de ayssikko izata teeran qasseka maabirate woykko poo7o immiza shuboy bollan xaaxete uttidayssa qasseka be ashen de ayssikko

Gitanne wolqama gidiza poo'o immiza shuboti sipetettan dizayssa be ashe de ayssikko iza lanqerqaseka gitanne wolqama gidiza dhoqa dereykka dizayssa misates dere kaaranqa dumma dumma zaafeti deettes.

Misile bolan nam'u asati dalgane gita aaho gidiza keetha gaathan deetes izetape issina indo gidishin issioy addeko indiya uthadane ba sinthan diza computere xeelo bolan de'awusu.

misile bollan ayfen xeellishen keehippe inje gidiza soho be ashe deys izikka qasseka katha keeththi misates izi he metisi iza sohon he metetiyo sohoyka cililo gidishe dumma dumma utus go7a immida oydeti de7etteskko

Bolla paayetetta naago ogetappe issoy isporte giddishin misile bollan gashshe naytikka yela ga naytara issipetettani banta bolla paayetetha naago gidiza isporte ooso oothtishe diyayssa misato sonakko.

Miisiile bollan payddon ichchachu assati betees izetta gattan oydati inddo gidishshin issoyka adekko izeriika toobe tobishshe dizayssa miisatoossona oychchetidda oychchassi zaro imiishshenne ezigishshe dizayssaka miisatosonakko

Misile bollani dumma dumma katha qommoti issi petettan masooba bollanne sayne bolla dizayssa be ashe de'ayssikko izatikka qasseka ayfen xeellanas keehi inje gidizayssa gidishin bolla yookka ho'o immoosona

Ham7u asati sipete tanaha xeellishe deettes iza tikka qasse indonne adde gidishin izatappe guye baggara dumma dumma go7a immiza katha puutey dumma dumma qasseka zaabey miti eqqi uttidayssa be ashe deayssikko

nam7u asati issi petethan oyqethidi ha xeellishe dizayssa misatosona izatappeka issoy indo gidishin issoyqa addekko addey kare biittha asawoykko bootti misates iza lanqen topphe bayndiri dhoqu gizi eqqidi eqqi uttide sikko

Misile bollan keetha kexi bolla woyko Dumma dumma qohoy gakoysa gakin madiza asata be'ashe daysko , izetika qohoy gakosan tamiyi exidaysa gidishn iza lanqenka qas Gita wolqama mithy detes.

Hezdzdu adet issipetetan hathe bolla diza marikabeni ooso otishe dizaysa qasi misatosona , istika qaseka izetappe gata bagara gitanne wolqama gidiza sohon cuwidaysa azakon xeelo bolla qase detesko.

bolla payateti naagishenne naagettishe diza nam7u indoti deettes izata lanqen qasseka dumma dumma makini paydonqa dalga gidiza asati deettes izatappe issi indoqa hargaza dzil7a uttidayssa qa be ashe dayskko

Asa nato bolla qohoy gakkontayssa mala go'a immiza woykko aziza diza agazo bolla diza asati deettees izata gaattan qasseka tami eexidayssa toysso bolla diza paydon dalga asati de'eettessikko

gitanne aaho wolqama katame gaattani tami eexishenne dumma dumma soho qa xuugishe dizayssa misates iza sindan qasseka i idiza si7i giza kataminne dumma dumma poo7oy poo iza sohoykka de7eessikko

Misile bollan aahonne denba gidiza keeththa gaattan aaho keeththa gaattan paydon keehppe dalga gidiza asati sipetetha kath muusi bolla deettees iza tikka qasseka cugan cugan uttidinne katta mushe de7etteskko.

Issi wolqama keeththi keexetishe dizayssa misatees; izikka qasseka kataman kawo keeththi misatesiko; izikka bironi keexeto bolla dizayssa gidishin dumma dumma miththati eqqidayssa qassikka be'ashe de'aysiko.

misile bollan issi adde wekko kawo keethti ooso ooththidade ha xeellishe diyama misatees izikka qasseka ba kushe bollan issi maxaafa oyqqidi iza maxaafa yooto bolla dizayssa qasseka misateskko

gitanne wolqama gidiza katame keethti woykko kawo keeththi be ashe deayssikko iza keeththa sintan qasseka dumma dumma zaabeti dumma dumma puuteti toketidayssaka xeellashe woykko be ashe deayssikko

Kawo keeththi gidizayssa keexxeidi onggetida keeththi be'ashe de'aysikko. Iza keeththappe guyye bagara dumma dumma zaafeti dumma dumma miththati diccidayssa qassekka be'ashini de'ayssikko.

misile bollan oosancha keethti woykko biiro geetettidayssa be ashe dayssko izikka wolqamanne aaho katame keeththi gidishin iza gaaththanqa asi beeththenna oydenne xarapheezay issi petettan dizayssa be as

misile bollani keexettidi ongetida katame keetti be ashe dayssikko iza sintan qasseka paydon cora gidida asati issi petetan hemeta bolla deettes izappe miyen miyen qasseka dumma dumma keetti beettish qasse de7eyssikko

misile bolla nam7u addeti deettes izatikka kawo keethti keettishe diyayssa misatosona keexxettidi ungetibenna keetti keexo bollanne biratha qa woto bollan diyayssa qasseka misato sonakko

wolqamanne gita gidiza kawo keethti be ashe dayssikko iza keeththa sinta qaseka dumma dumma zaafeti dumma dumma puutheti dizayssa be ashe dayssikko ayfen xeellanassikka keehippe injenne ufayssan boosonna

Gitanne wolqama gidiza kawo keeththi be'ashe dayssikko .Ha keeththikka qasseka pooqe gidishin iza sintan qaseka dumma dumma zaafeti yuushon toketi uttidayssa be'ashe dayssikko. Izata sintanqa asikka de'ees.

Paydon dalga gidiza asati issi petettan eqqidayssa be7ashe de7ayssekko. Izata gaattan qa issinna inddo. Izatikka woysettida woyto bantta kushen oyqqidi ufayssa bollan ha xeellishenne ufayxidi dizayssa misatoosonakko.

paydon dalga asati issippetethani eqqidi tobe tobe tishe dizayssa misatosona izatikka banta uphen qophe woththidinne xeelo bolla deettes izatikka aahonne denba keeththa gaattan dizayssa keexetti dometibeyinayisan diza misatosona

Gittanne woliqama gidiza kawo keethi be ashe dizadeyayskko ha kawokeethi qa oosetti ongetidayssa gidishin dumma dumma maskotiti pengeti dizayssa misato sona izata lanqenqa dumma dumma puuteti toketidayssaka be ashe deyayssikko

Paydon dalga gidiza addeti issi petetan eqqi uttidayssa be ashe dayssikko izatappe guye baggara qasseka dumma dumma kawo keeththinne dumma dumma qasseka pooqe dizayssa qass be ashe deassikko izata laqen makinikka deees.

paydon keehippe cora gidiza asati si petettan uttidi tobe tobishe dizayssa misato sona izata gaattan qasseka indoykka addekka des eti diza keeththi gaathiqa keehippe aahonne inje soho misate sikko

baynta kushen topphe bayndira oyqqidi issipe diddan issi gibbe gaattan eqqida paydon dalgasiti deettes izata lanqenqa dumma dumma mittinne zaafe dizayssa misates izatappe guye baggara qasseka keeththikka dees izata gaattan indonne addetikkaqa doosolakko

Bolla payetethi naago keethe gaathan nam'u addeti eqqidayssa be'ashe de'aysiko; izappeka issi addey boothi woykko kare biita ase gidishin issi addey qasseka tophphiya asa misatees; iziika ha xeelishe de'esikko.

issi petettan uttidi paydon dalga asati tobe tobishe dizayssa misatosona izatikka qasseka aahonne denba keeththa gaattan uttidi indotikka addetikka de7ettes izata gaattan issi adde eqqidi yooto bolla deetteskko

Na'mu asati issipetettan eqqidayssa beyayssikko izatikka bolla payetethi woyiko harge teqo ogetappe isso gididayssa dhale shammi shinni qa zal'ishe deettes izatikka qa indonne addekko hessa be'ashe deays.

issi layttan gasta gidida indoy ba kushe dhoqu histada ha xeellashe dizayssa misatawu sikko izi peqa guye baggara bolla payatetha naagukketta xaafo xaafettida waraqatey kaqon dizayssa qasseka misate sikko

misile bollan paydon cora gidida addetinne qa indoti deettes iza gaaththan diza asatappe qasseka dere woga qoncisiza apala maa'idayssatikka deettes issipetetan eti qa ezgo bolla deettessikko

bolla payatetti naago keeththa be7ashe dayssikko iza keeththa gaattan qasseka zina7anas aligaranne dumma dumma oosso ooththanasi woykko dumma dumma dhale immanassi dumma dumma go7a immiza miishatara issipe deetteskko

Harge teqo ogetappe issoy xale giddishin misile bollani oysha oychishinne zaaro qassi gidi ezgo bolla diza issa qasseka issi keeththani diza xale be'ashe de'ayssikko. Izatikka issi keethtja gaattan deettes.

Issi addey dere woga afala dere woga qoncisiza afala mayidi ha xeellishe dees ba ayfenka qa manaxire wottidinne oyshettida oyshassi zaaro immidinne qa ochide diyayssa misatesikko

Misile bollan dumma dummabay xaafeti uttidayssanne dumma dumma misileyra issi petettan dizayssa waraqatey kaqet uttidayssa be aysiko misile bollan qasse gashe nayti paydon oydda gizizayssati deyayssa qashe be ashe dayssa.

Dumma dumma bolla payatetha nago woyko charge teqo ogetti de'etes izzeta gathanka misile bolla dhale be'ashe de'askko gidizaysa beyashe.izza kethappe gaxara qaseka dumma dumma zappetinne miththati Bettesko.

Bolla payatethi nago keethape issa gidiza issoy akime keetha gidishin misile billani qaseka bolla payatetha keetha beyashe daysiko izan gathan qaseka duma duma dhaletinne dumma dumma zin'o alga sohoy dizayssa beyashe daysiko.

Nam,u asati utidayisa beashe deayis izappeka isoyi botha woyiko kare bitha asa gidishin issi adde qaseka tophe asa misates izatika qase bolla payatetha nagida asata misatosonako

paydon dalga gidiza asati si petetan issi aho keeththa gaattan deettes izatikka qasseka paydon dalga asati utti uttidayssata sintan asati eqqizi banta woytete dawoyto banta kushen oyqqidi asakka hakka xeellishe deyayssa misatosonakko.

Paydon dalga asati deettes izatikka dere woga qoncisiza afala ma7idi iza tikkaqa booththa woykko kare biittha asati deettessikko izata yoqa oysha zaarishe diza toopphe biitta asika qasseka misile bollan beettessikko

Bolla paayeteti naagu keeththa gaattan ba bolla paayetetha naagana syiyida issi addeynne bolla paayeteti naagiza addey issife nam7u addeti deettees izatikka aahonne denba keeththa gaattan de7o sonakko

bolla payatetha naago kietan zin7ida heedzdzu alga bolla zin7ida indota be ashe dayssikko iza tikkaqa hargettidi zin7idayssa misatishin issi petettan nam7ati zin7in issi inda uthada ha xeelo bolla dizayssa qasseka misatawu sukko

paydon keehi dalga gidontayssati paydonqa keehippe gashe gidontayssati sipetettan eqqidayssa be ashe deyssikko izatikka qasseka izata gaattanqa nam7ati indo gidishe attidayssati adde izatikka aahonne dembua keeththa gaattan deetteskko

Bolla paayateththa naago keetti be'ashshe dayssikko ha keetti qasseka aahonne gidishi dumma dumma ichida algi woykko dumma dumma zin'os go'a immiza algi beettishshe de'essikko

Bolla payateti naago ogetappe issoy harge teqo gidishin keethta gaattani paydon dalga gidiza dhaley harge teqqiza dhaley sipetetan dizayssa be ashshedayskko iza gaattan qasseka issi addey dees keettikka aahonne dembakko.

Misile bolan keexetidi ongetida keethi be'ashe de'aysiko izape keethape guye bagara kaseka derene duma duma zaafeti dizaysaka misates keetha gaathan kaseka paydon dalga gidida asati beetosonako.

Misile bollan dumma dumma keetti be ashe dayssikko he keetti sinten qasseka dumma dumma zaabeti paydon qa coora gidizageti dizayssa qasseka be ashe dayssikko iza sintankaqa cora asati de'ettes

Misile bollan dembba sohon diza paydon dalgga gididiza addeti sipetetan eqqidayssa be ashe dayssikko. Izatappe guye baggara qasseka dumma dumma worinne miti dizayssa misates. Izatikka puuthe tokkanas eqqidi tobetishe diyayssa misatosona.

Dere woga qoncisiza apala maa7iza paydon cora gidida asata be7ashe dayssikko. Izatikka bantta huphen qophe woththidi ciishsha ciggishe deettes. Iza sinttan qasseka gashe nayti issipetettan eqqidayssa be7ashe days.

Paydon o usupu asati issi petettan uttidi tobe tobish dizayssa misatosona etikaqa aahonne denba keeththa gaaththan utti uttidayssa qaseka misatishe eta issi addey tobe tobisishe de'essikko.

Misile bollan wolqamanne gita gidiza haatta teqadas ziiretida ziire be ashe dayssikko iza lanqenkaqa dumma dumma zaafetinne dumma dumma derey dizayssakaqa be ashe de7ayssikko

Paydon cora gidida addeti issi petettan eqqidayssa be ashe dayssikko etappeka sinta baggara qasseka dumma dumma zaafetinne dumma dumma derey dizayssaqa be ashe dayssikko iza tikkaqa keeyppe malalon xeelliyayssa misatosona.

katama oge giigisso bolla dizayssa misatesikko misile bollan paydon cora giidida asati issipetettan ooso oothtishe deettes izatu sintanka qa paydon keehi wolqama gidiza shuchchi qolettidayssa be'ashe dayssikko

Misile bollan dumma dumma keettteti beettetes. Izetikka qasse paydon keehi dalggakko. Eta yuushon woy eta gaattan qa paydon keehi dalgga gidiza miththati woykko zaafet beèttishin qassekka de'osonakko.

wolqamanne gita gidiza katame keetti woykko kawoketti be ashe deayssikko iza keetta sintanqa nam7u motorey eqqidayssaka qasse be ashe dees issua bolla issi adde dishe issoyqa mela deeyssikko iza sintanqa hari aazinne ba

Dere woga qoncisiza keethti be ashe dayssikko iza keethtikka maata keethti woykko gatha keethte gishe gidishe iza yuushon qasseka dumma dumma zaafetinne dumma dumma puutheti dizayssa be ashe dayss hessika ayfeyoo keehi injenne lo'o misatesiko.

nam7u addeti ha xeellishe dizayssa misato sonakko izatappe qasseka nam7atikka banta woytettida woyto banta kushen oyqqidi ha xeellishe dizayssa qasseka misato sona izatikka aahonne denba keeththa gaattan dizayssa misato sonakko

misile bollani aahonne denbi keeththa gaaththani guuth oyde be ashe dayssikko iziappe gaxa baggara qasseka keeththa bolla dumma dumma mastooteti deettes izappe karera qasseka dumma dumma putoti betteteskko

Asa naa maata bonchisizayssatappe dumma dumma kawo oosancha woykko kawo keetti woosanchi deettes izata oosanchatappe issi misile bollan issi adde uttidi ha xeellishinne ba woytettida woyto oyqqi uttidayssa be ashe daysikko.

Misile bollani issi addey uttidi ha xeellishe dizayssa misates izikka qasseka kawo oosancha gidishin asa naa maata bonchisiza keeththin ooththizayssa misates izikka ba kushen komputer oyqqidi aahonne denba keeththi gaathan uttides.

Misile bollan paydon cora gidiza kawo keethti oosanchatara dumma dumma asatara issippe uttiri tobe tobiyaba misatidossonakko .Iza gaaththan qaa diza kawo keetta oosanchati banta huphen qoobe woththi doosona.

Misiley bolani ootho oothidine woytotida woyto be'ashe days ha woyto gathan dumma dumma sinthan xaafetiza xaafoyka des iza gatha qase tophiya bandira dhoqu gidi kaqetidaysa beyashe daysiko

Payidon daliga gidiza asati issipe utidi tobe tobishe dizayisa misatetes izatika qasi ahone deniba gididasan utidashin issi inidoy eqada tobe tobishine eqizaysa misatawusuko

Issi addey haa xeellishe de'es iza addeykka qasseka asa naa maata bonchizo keeththan oottidayssa kawo oosancha poolise geetettidayssakko izikka melan issi mala gidiza afala mayidi oyshetida oyshas zaaro immishe de'iyaba misates.

Taydon dalga asati issi petettan eqqi uttidayssa be ashe deayssikko izatappe qasseka guye baggara dumma dumma wolqama zaafeti deettes iza gaattanqa toopphe bayndidikka dhoqu gizi eqqi uttidayssa be ashe deayssikko izatikka qasseka muleera adde

Paydon dalga gidiza asati sipetetan dheqqidi ha xeellishe deettes izatappe guye waggara qasseka gibbe gaattani dumma dumma zaabeti deettes izata gaattanqa topphe bayndiray keehippe dhoqu gizi beettisheen qasseka deeesikko.

Issi keetta gaattan paydon dalga gidiza athsati uttidi daafu bolla dizayssa misatetes izati keettaugaatteqa keehi aahonne denba gidishin izata sintanqa tophe bayndiri dhoqu gidi dizayssa qasseka be asheni de ayssikko.

Go77a imontta misha issippe shishidi olishe dizzaysa be'she de'she de'ss hasohan qa issi adey dees izzappe guye bagarra qas keethi dumma dumma zaffeti de'yzzysa be'she daysikko.

Asa nasi go''a imo taysa woyko qoshasha gizaysa issippe makina bolla cani olishw diza asata beyashe daysko, izeta gatan qaseka indotika adetika detes, izetika meran issi mala apala mayida

Go7aa immonththayssa issipetheththa gi shshishshiizi oliza makiina be7ashe de7ays; iza bollankka qa thookkizi woththida inddothikka affethikka deeththees; paydon qassi usuppun asathi heyssanththa ooso bollan deeththeskkoo.

bolla payateti woykko ba payateti naagogetappe issoy katama woykko keethti geeshon gidishini misile bollan katama geeshshidi dizayssa paydon keehi dalgaasata be ashe dayssikko izatappeqa guye baggan dumma dumma keethtinne mitibeettes

misile bollan paydon cora gidida asati issipesetan go7a immontayssa woykko qoshasha gidizayssa issipe shiishidi makinan caani efanayssa misatosona izatikka mulera qasse indokko

wolqama deexxo makina be'ashe deyssikko iza makinikka go'a immontayssata tookki efidi olidayssa gidishin izaape guye baggara pooqeynne iza miiyen qasseka dumma dumma mitti deayssa be asheqa deayssikko

Misile bollani nam7u addeti issi petethan go'a immoonta hayssa shiishi olo efishe deettes izatika qoshasha gidayssa issipetethan olanas madabaren yeggidinne woykko qancan yeggidi goochchish diyayssa es misato solakko.

Kitanne wolqaama gidiza deexo makina be ashe days izikka qasseka go7a immoontayssa issipezettan caaniyefidi olizayssa gidishini iza lanqenkaqa dumma dumma eqatara go7a immontayssati de7ettesikko.

misile bollan katama geeshshateti naago bollan diza paydon cora asata be ashe dayssikko izatika baynta kushen qasseka peexi oykki pittishe deettes izatappe guye baggara dumma dumma wolqama zaabeti dizayssaka be ashe dayssikko

Katama geshshatith woyikko katama payatethi naggon bolla diza payiddon qasekko dalgga gidiza asati issippeteta detess izeta yushshon qasekka duma duma zappeyi tokesi bollan qase dizayisi be'asheni dayisikko.

Katame geeshshatiti naago bolla diza paydon dalga indotanne addeta be ashe days izatikka baynta kushen piixe oyqqidi pittishe deettes izata lanqen qasseka dumma dumma wolqamanne gita gidiza zaafey dumma dumma keetti deiyayssa be ashen qa deyayssikko

go7a immontayssa woykko asa nay go7etontayssa issipetettan shiiqida qoshasha giidayssa caani epidi laalo bollan diza gita makini be ashe days izikka guyera dhoqu oooththidi laalishe dizayssa be ashe qadeyayssikko

Issi indoy ba oonatetha qoncisiza matowaqa ba kushen oyqqada qasseka uttada haa xeellashe diza misatawusko izaka keehi upayssan kumada haa xeelo bolla de7awusko.

Hedzu asati issipetetani Tobe tobishen oyshetishe issipetetani ufayetidi micishe dizaysa misatosonakko izetappe qasekka nam'ati ade gidishin issina qase indokko

paydon cora woykko hospuna matatiya addeti issipetethan eqqidakko izata gaathan qasseka nam7ati booththa giddishe woykko paranja woyko kare biitta asata geetettizayssa giddishe attidayssati hayssappe toophiya biitta asakko

paydon dalga asati sipetettan aahonne denba gidiza keeththi gaattan issipetettan tobe tobishe dizayssa misatosona iza ta gaattan yalaga naytinne gita asati sipetettan uttidi tobe tobishe deetteskko

misile bollani nam7u indotisi petettan uttidayssa beyayshikko izatappe qasseka oonatetta qoncisiza matooqa xaafiza woykko matooqa kessiza biiro gaattan uttidayssa gidishin issinna xaafashe issinaqa yootashe dawusukko

Dere woga qonc'isiza afala ma'iza asati issipetetan utidaysa be'ashe daysko izata gatan qaseka nam'u asati indorane adera eqida eta guyen qaseka wolqamane gita zafera derera betesko.

Dere woga qoncisiza apala issipetetan mayid paydon keeh dalga gidiza adet issipetethan utidaysa be'ashe daysko. Etika Tobe tobiyaysa woy Tobe ezigishe diyaysa masatosona , banta huphenka qophe wothidosona.

Payidon daliga woyikko cora gidida asati isippetetan eqidaysi beishe dayissikko iza gatan qaseka issi adde dere woga concisida afala ba morigen yegidi ba ayifen maraxinka wotidi ha xelishe dizayis misatesikko.

Pola payatetan nago ogepe issoy isporte gidishn ha misile bolan odas shiqiza esporte gidon qaseka kuwase phonqiza paydon qa oydanne hedza gidizaysa hesati issipetan dizaysa be'ashe de'ysikko

misile bollan issi adde tobo tobishe diyayssa misates izaappeka guye bagga keehi lo7iyayssabi deettes izaaddeyka huphen qophe wooththidi oyshettida oyshas zaaro bolla ba kushen mayke oykqi uthidayssa be ashshe dayskko

paydon dalga asati issipetettan deettes iza gaattanka qasseka toopphe dere haariya woykko ayssida addey ahmeda abi gidayssi ba kushen hara adde kushe oyqqidi qasseka ha hemeta bolla dizayssa qas misateskko

Misile bollan issi addey ba aypen manaxire wottidi ha xeellishe diya ba misates izaaddekka oyshettida oyshassi zaaro immiyayssa mishatishe izappe guye baggara dumma dumma misileta oyqqiza waraqeti kaqon deesko.

tobe tobushe diza misatiza issi addey beettees izaadeyka kare biitta asi woykko bootti gidishe izappe guye baggara issizaafey beettees iza sintan xarpheezi bollan qa xaafanas iski birtona dabtararakka beettees

Misile bollani paydon keehippe dalga gidiza asati issi petettan he mettishe deettes iza tikka qasseka indonne adde gidishin eta yuushonqa dumma dumma mitatinne zaabeti asa keeththeti qasseka beettishe deetteeskko

paydon dalga asati cugan cugan tobe tobishe dizayssa misatosona issi cuga gaattan qasseka booththa woykko kare biitta asati nam'ati dizayssa be'ashe de'ayssikko izatappe gaxa baggara qa dumma dumma keeththinne zaafey dizayssa beashe dayssikko

Dere woga qonciseza apala maa7idi sipetettan eqqida indotina addeti deettes izatappe qasseka guye baggara dadumma dummanne gita wolqama gidiza zaafe be ashe woykko xeella shenide ayssikko.

bolla payatetha naago ogetappe issoy isporte gidishin isporte gaattan qa kuwaase phonqotikka deettes issile bollan paydon oyddu gidiza yelaga addetisi petitan kuwaase phonqon eqqidi dheellishe dizayssa misatosona

dere woga qoncisiza apala may7ida paydon dalga asati deettes izata gaattanqa indotikka addetikka yela ga naytikka deettes izatappe guye baggara qa gitanne wolqama gidiza dumma dumma zaafey woykko mitti tossa bolla dizayssabe ashe daysskko

misile bollan paydon usuppuna gidiza asati deettes izatikka qasseka gitanne wolqama aaho keeththi gattan dishin etappeka heedzdzati indo gidishin atti dayssati qa addekko etikka komputere xeelon deettes

Paydon cora gidida asati sipetitan tobe tobanas utti uttidayssa misatosonakko etikka qasseka gitanne wolqama aypen xeellanas inje ufayssa immidayssa aaho keeththa gaattan deyaba misato sona.

Payidon daliga asati issippetetan issi aho daniba keeththa gatan dizayisa masatosona izatika qa tobiy tobishe dizayisa missatosona izata sinthan issi adde eqidi oyichishinee oyishes zaro imishe dizayisa misates.

paydon dalga gidiza asati sipete tan eqqidi tobe tobishe dizayssa misato sona izata gaattanqa indoykkadeekka dees izatikka qasseka aahonne denba gita gidiza keetta gaattan dizayssa misato sonakko

paydon ichashu asati sipetettan hemeti bolla dizayssa misatosona iza sohonka qasseka iri bukkishe dees baynta kushen xila oyqqidi irappe attishe dizayssa misatosona eta lanqenqa makini dees keeththikka katama soho daanesko

Misile bollan paydon cora gidiza asati sipetetan ha xeellishe deettes izatappe guye baggara wolqama abbi woykko haatti zin'ih zin'ida shen he haattippe guye baggan qasseka gita derey dizayssa misateskko

dere oosanchati woykko kawo oosanchati issipetettan uttidayssa be7ashe qasse dayssikko iza gaaththanqa pooliseti paydon corati deettes izatikka medhan issi mala afala maa7idi uttidosonakko

Paydon dalga gidiza asati issipete tani eqqi uttidayssa be ashe dayssikko izatikka kawo keethti uosanchata misatosona izatikka qasseka ziiren eqqidi dtopphe dere bandira baynta bolla tookki uttida.

Kawo keetti oosancha gidiza asati issipe tettan eqqidayssa be ashen de ayssikko izatikka issife kawo keetta oosancha gidishin issi mala afala maay'idi gitanne wolqamma aaho gidiza keettan deettes izatappe guye baggara qa topphe bayndiri dho'u gidideskko.

Paydon dalga gidiza asati si petettan deettes izatikka qasseka asa naamata bonchisiza kawo keeththin oothtida poolise geetettosonna izata gaattan qasseka indotikka addetikka deettes izatikka issi meramaayo maay'idi issipe de'etteskko.

Payidon coora gidida asata be'ashe dayisiko izatika issi medha afila mayidi banita huphen qophe woxidies inita garisanka inidotin adetika de'etes ahonee woliqqama gitta ketha garisa do'oyisa misatosonako

Missile bollan paydon coora gidida addeti issipetethan eqqida eeta gaththan qasseka tophphiya deere haarida woyyko aysida ahimed abbiy gizza addeyka dess izzara qas payddon ussupun addeti issipe eqqidakko.

Deniba sohoni pute tokishe diza asati payidon coorati de'etes iza gathanika issi adey pute hathe ushishe dizayisa misates izatika banita huphen qophe woxidaysa gidishin gaxani gaxani duma duma zapeti de'esko

Misile bollan issipetan qaseka zeretida zereta cakishe diza asata be'ashe daysi izetika qase ade xala gidishe izetape guye bagara dumma dumma wolqamanne gita gidiza mitati puteti beteskko

Misile bollan paydon chora gidida asati putte woykko mithi toketishe deyssa misatettes etappe gaxanqa keethi wolqama wqykko zaffey de'yaba misattekko

Dere woga afala maa'ida paydon heedzdzu addeti issipe eqqidi ha xeellishe dizayssa misato sonakko izatappe qasseka issi addey tobe tobisishe dizayssa qasseka misates izatika ezgo bollan keehippe deeetteskko

Misile bollani laythan keehi sugida issi adde be ashe dayssikko izaaddeykka qasseka malalan ha xeellishe dyayssa misates izikka maa'ida apala medhi qasseka karetinne booththa zo'ora issi malakko.

misile bollani toopphe kawo ayssiza ahamada abi woykko abi ahmede giza addeyra iza lanqenka issi indura baynta ushechchi doqooththidi xeello bolla deetteskko eta lanqen qasseka toophe bandiri eqqi uttides

misile bollani issi addey ubaytan ha xeellidinne miicidi dizayssa misatis iza addeyka ka toopphe dere ayssida woykko haarida kawo geetettida ahemada abi woykko abi ahemada geetetteskko

Paydon cora gidida asati si petethan uttidi tobe tobishi diyayssa misatosona iti diza keeththi kaqa aahonne gitakko izi iza tikaqaseka banta kushen qaafanasi waraqate oyqi uttido sonakko.

dere woga qoncisiza afala maa7idi issi petital uttida indota be ashe dayssikko iza gaathani bagga indonti utti uttida she issi inda qa eqqada oychashenne oychida oysha si zaaro qa immashe dayssa misatawus

paydon dalga asati issipetettan eqqidi ha xeellishe dizayssa misatosonakko izatikka adde xalala gidishini dere bollan eqqidi duge xeellishe diyaba misatosona etappe guye baggara dumma dumma mita zaafey beetteskko

Aahone demba qasek wolqama gidiza keetha gathan ayfes xelanas inje gidida sohon Asat issipetetan Tobe tobanas uti utida dalga asata beyashe daysko . Izeta gatan qaseka indotika adetika dizaysa qas beyashe days .

Payiddon nam'u asati issippetetan eqqi uttidayisa be'ashe dayisikko izetappeka issinya inddo giddishin issoy addeko izetappe guye bagara duma duma zaffeyi miththaynne keththi asatankka qase payoddon dalggayi issipetetan dessiko.

Dere woga qoncisiza affala mayidi issippetethan uthiwothidayssa bea'she dayssikko. Ezzathikka qassekka aahone demba gidiza sohon dethess. Izzatha gathan qassekka indoy adde dess assathu payddoy dalgga woykko kehippe corakko.

Paydon dalga asati issi petettan a'oketa gaattan dizayssa be ashe dayssikko izata gaattan qasseka paydon oyddu asati hakko shiiqidi tobe tobishinne tobe ezgo bolla deettes izatikka qasse addekko.

Paydon dalga gidiza asati sipetettan heqqi uttidayssa be ashe deayssikko iza ta lanqen qasseka dumma dumma puuteti bitta hayfetinne qasseka zaafeti deettes izata lanqen qasseka makini caanora eqqidayssa be ashe deayssikko.

Paydon cora gidida asati issi petettan eqqidossona iza gaatanqa indotikka addetikka deettes izatikka baynta woytettida woyto baynta qoodhen aattidinne baynta kusheqa oyqqidi ha xeellishe dizayssa misato sonakko.

Misile bollan dumma dumma bolla paayatetha nangganassi go7iza katha ayfethappe gididayssati muuzeti manggoti donoti gaallati issippe dizayssa be7ashshe daysikko. Iza gaaththa qa zal7iza paydon keehi cora gidida inddoti deettes.

paydon dalga gidiza kawo woosanchati issipe dettan aahonne denba keeththa gaaththan uttidayssa beyashe dayssikko iza tikka qasseka issife hu7en hu7en baynta komputeren xaafo bolla diyayssa misatosona indoykkaqa eta gaathtan deeskko

paydo dalga gidiza asati issi petetan eqqi uttidayssa be'ayssishekko be ashe daysskko izota lanqen qasseka paydon keehi gashe gidizayssi makinazi hemeti bolla deettes izan gelanawqa woxxishe de7etteskko

paydon dalga asati issipetethan dere woga qoncisiza apala ma'idi yexishenne guppishe yiza indotanne addeta be'ashe days izatappe guye baggara paydon cora gidiza makini etta kaallidi yizayssa qasseka misatesikko

Dumma dumma asa naasi go'a immiza issa katta gaattappeka issoy gaalla woykko doonokko .Giya bollan dumma dumma sohon gaallay woykko doonoy miceti utti dees. Izakka zal'ishe paydon cora gidida asati beettosonakko.

Nam'u misile bollani dumma dumma tukke eso woga bessizaysati de'etees; izata gaatan issinin inddozi essishin issinon qa esizizay addeko; izatika tukke xeelishe dizaysa misatosona.

Issi makiina gaththan dalgga asathi uththi7uththdayssa misathoosona;izathikka qassika inddonne adde gidishin issiba wozappe xeelo bolla dizayssa qassika misathoosona koo.

Ayfen xeellanas inje gidiza soho be ashe dayssikko ha sohon qasseka haaththi goggishe dizayssaka misates haaththi lanqenqa dumma dumma zaafeti diccishe dizayssa misatosona iza ta lanqen qasseka na'mu asati sipetettan eqqidayssati deettes

Dumma dumam kaththa ayfeta zal'o bolla diiza nam'u inddot bettetes iizeta gattan qasseka dooono giddiza galika qasseka qay'e mettetiza dumma dumma kaththa ayfeti issoppetetan dettesikko.

Paydon dalgasati si petettan eqqi uttidayssa be ashe deayssikko izatappe qasseka gaxa baggara keexettidi ongetida ayfen inje gidiza kawo keethtikka be ashe deays he keeththippe gaxara qasseka dumma dumma zaafetikka dizayssa misatosona.

Biitta bookkishe diza deexxo makina be ashe days hame kiinikka qasseka biittha bookko bolla dees izata laui iza makina lanqenqa nam'u addeti eqqidayssa be ashe deayssikko biittha bookkoppe gaxaara qasseka dumma dumma zaafeti woykko mitati dizayssaka be ashe days.

Paydon dalga asati sipetetan issi gashe makina gaattan gelanas eqqi uttidayssa be ashe dayssikko izata lanqen qasseka dumma dumma gita wolqama zaafeti deittes iza lanqezata lanqen qasseka keeththi kades asata gaattan indoykka doosomakko.

misile bollan oyddu asati deettes izata gaattan qasseka gashshe naykka deettes issi petettan tokke ushshi bolla deettes izatikka miicishinne issi petettan siiqon utti uttidayssa misatosona izatikka mulera qasse addekko

Misile bollani maanas katas go'a immiza kathe zal'o bolla dizayssa paydon keehiqa dalga gidiza asati sipetetan utti uttedayssa be ashe daysse iza medheka qasseka cililo gidishe ufayssan xeellishe deettesko.

issi keetta gaattani paydon keehi dalga gidiza gashe nayti issi petettan tamarish dizayssa misato sonakko izata gaattan qasseka indotikka addetikka dizayssa misates banta kushen xaafo xaafishe deetteskko

Misile bolla paydon cora gidiza asat detes. Iza gatan qaseka indotika adetikka detes, izetappe guye bagara wolqama derey dumma dumma woray betes. Izetika banta kushen muze ayfe tokid oykid detesko.

Paydon cora gidiza yelaga indotine yelaga adeti issippetetan dere woga qoncisiza afila oykidi eqidosona etappe guye bagara duma duma wolqamane dereti de'etes duma duma zafeyka qas desko

Dere woga qonccisiza afala ba bolla yeggiddi, ba kushen tsoqqu ottidi zin'ida issi yelaga adde be'ashe days. Izappe huphpheza qassikka, wolqqamanne gita giddiza abbi woykko haaththi zin'ida issakka qassi be'ashe daysiko.

aypen xeelishen injenne ufayssa immida keehin cililo gidiza soho be ashe deyssikko ha sohon qasseka dumma dumma zaappti toketidi beettetes iza tohettida zaabeppe ga xaaraka gitanne wolqaama derey beettesikko

misile bollani dumma dumma mithati beettettes izatikka gitanne wolqama cililokko iza gaathan qasseka paydon dalga addeti sepetettan duge hemethi bolla deettes izatikka ha xeellishen qasse de7oosonakko

misile bollani issi keeththa asati sipetetta dizayssa misato sonakko izatappe guye baggara qa wolqama dereppe goggiza haatti deees eta gaattan gashe naytikka yalaga naytikka diyayssa misato sonakko izatikka paydon hosupuna.

Paydon hosupun asati sipetettan eqqida iza gaattanka qasseka nam'ati indogidishen attida usuppunati qasseka addekko izatappe guye baggara wolqama haatti bollappe duge goqishe deiya ba misates izatikka ha xeellide eqqida

aypen xeellanas keehi inje immiza sohoni keehi lo7o sohon diza dumma dumma mithasa be ashe de7ayskko iza gaattan qasseka dumma dumma zaabeyinne keeththi hemeto sohikka qasseka de7e sikko

misile bollan meran issi mala gidiza afala maa7idi issipetettan ha xeellishenne ufayssan dizayssa asata be7ashshe de7ays ezatappe guye baggara dumma dumma dereynne dumma dumma mithi zaafey dizayssaqa be7ashshe deyayssikko

issi indoy misile bollande awus izakka qasseka ba huphe oyqqada eqqawuttadus izippe guye baggara walqamanne gita gidiza shuchchi kaarappe duge goggiza nam7u soora gogize haatti deeskko izikka xeellanas keehi inje

issi indoy eqqada ha xeellashe dizayssa misatos izi indo lanqen qasseka bollappe duge wodhdhiza haathtinne iza matanqa dumma dumma puuthenne dumma dumma shuchchi dizayssa misates izi lanqen paydon dalga asikka deesikko

paydon dalga gidiza asati issi petetan utti uttidayssa be ayssikko izatappe qasseka guye baggara dumma dumma wolqama dereynne woray zaafekka dees izatikka medhan issi mala afala maa7idi ha xeellishe de7osonakko

Misile bollan issippetettan uttidayssa asata be'ashe dayssikko. Dooro suntta xaafetánas yida asati deettes. Iza gaattan indykka addeykka dishin bagga asay hiitten be'ashe de'ayssiko

issipetetani oonateta qoncisiza matooqa sunta xaafisanas yidi eqqidayssa be ashe dayssikko izata sunta qa xaafishe diza nam'u indoti issipetettan uttidayssa kaqa be ashe days iza ta lanqen wolqamu miti deeskko

paydon cora asati ziirera eqqidosona izatikka baynta sunta xaafisanassi yiidayssa misatosonna izata gaattanqa indotikka addetikka deettes issi addeyqa komputeren eta sunta xaafishe dizayssa misateskko

Ayfen xeellanas inje soho gidizayssa aahonne denba gidiza sohoni uttidi baynta sunta qaafisishe diza paydon ichashu addeti beettishe deettes izatikka qasseka kawo keeththan oosancha misateteskko.

Paydon cora gidiza asati baynta sunta woykko baynta oonatetta qoncisiza ba tooqa ekkanassi issipe eqqida izatu sunta xaafidayssa xaafidaara issi yelaga indoy qasseka komputeren sunta xaafa shedawusokko

Paydon cora asati issipetettan oonatetta qonchisiza matooqe sunta xaafisana siydi utti uttidayssa be ashe dayssikko iza gaattan qasseka nam7u asati eta sunta xaafi zaaray istatakko.

Ba sunththa xaafisada siyida issi inddonne sunththa qa xaafo bolla diza issi inddoy issippe qa nam7u inddoy awanne dembba gidiza keeththa gaatan dizayssa be7ashe de7askko. Inddozi sunththa xaafashe qassekka dawusskko

Issipetettan uttida asata be7ashe de7ayssikko. Izatikka suntta xaafishin suntta xaafisanas yida indotikka deettes. Izatappe qasse gaxa baggara dumma dumma zaafey woykko puutey tossa bolla dizayssa be7ashen qasseka de7ayssikko.

Heedzdzu asati ha xeellishe deettes izata gatta nam'ati adde gidishin issino qasseka indokko izatikka asa sunta taafidayssa gidishini asatu asa sunta taafo sohon oottidayssa qasseka misato sonakko.

Paydon dalga gidiza asati sipetettan ziirera eqqida izatappe guye bagganqa dumma dumma paydalga dereynne dumma dumma zaafe tossin qasseka dees izata gaattanqa indoykka addekka deeskko.

Dalga asati issi petetan issi sohon shiiqidayssa be ashenqa de7ayssikko izatikka qasseka banta sunta xaafiso bollan dishin dumma dumma sohon cugan cugan utti uttida asatikka qa deettes indotikka addetikka gasta asatikka eta gaattan deetteskko.

Ziirera paydon dalga gidiza indoti issi petettan eqqi uttidayssa be ashe dayssikko izatappe miiye baggara qasseka dumma dumma saafetinne dumma dumma mitti issi petettan deettes izatikka baynda uphen goossa goozi uttida.

Misile bolani bolla payatetha nago ogeppe issoy isporte gidishin isporte gidizaysa othishe yelaga nayti detes izzeta gaxa bagara wolqama Giza duma duma zapeti dizaysa beyashe daysiko.

Misile bollan paydon keehippe dalgga woykko cora gidida yelaga adde nayti ha xeellish deettes. Izatikka qa kuwase phonqqanaas shiiqidaba misatetes. Izatappe guye bagga dimma dumma zaafeti qa beettes.

Misile bollani paydon laapu addeti beetetes; izetikka banta woyto banta kushen oyqidi isporte ooso sohon eqqidi haa xeelishenne ufaysan ezgishe dizayssa qasseka misatosonako.

Bolla payateththappe issoy isportte giddishin isportte gaaththan qasekka kuwase ponqqo tohon ponqottikka betti de'etes nam'u yelaga naytti kuwase ponqqanas woththe bolla dizaysakka be'aysikko izetappe guuye baggan dumma dumma zaafetti de'ettes

Bolla payatethi naago ogetappe issoy isporte gidishin isporte gaattan qasseka kowaase phonqoyka dizayssakko iza xeelo bolla dizayssi keehi paydon cora asati issipetettan uttidi xeellishe de7eskko.

bolla bayatethi naagu ogethappe issoy isporte giddishini misile bollani kowaase phonqiza okku isporte gigiiza gidiza sohoppe issoy kowaase phonqeth giddishini kuwaase phonqanas oyqqi eqqida paydonke hi coradeta beyashe dayssikko

misile bollani isporte ooththiza asata be ashe deyssikko bolla bayetetha naagoogetappe issoy isporte gidishin misilen qasseka heedzdzu indoti issipetethan woxxidi woytettida woytho baynta kushen oyqqidi ha xeellishe deettes izatappeka issinaqa paranjikko

Paydon dalga asati issi petettan utti uttidayssa misatosuna izata gaattan qasseka gashe naytikka de'ettes izatikka isporte xeelo bollan dizayssa misatishini ha xeelliyayssikka iza gaattan qasseka de'esikko.

bolla payatethi naago ogeppe issoy isporte giddishin misile bollanqa isporte kaarappe issua kuwaase phonqethi phonqishe dizayssa asata be ashshe deys izatappe guy ga xanqa paydon cora asati dishin he asatappeka gaxanqa dumma dumma zaabeti deettes

Bolla payyatethappe naago ogeppe issoy isporte gidishin isportey gaathan qasi kuwase bonqoyika deesko ,misile bolla heedzdzu yelagati issipetethan kuwase bonqanas woththa bolla dizaysa misatosona iza be7ashe de7aysikko.

Bolla payateththa naago ogetappe issoy isporte gidishi misile bolla qa isporte ooto bolla diza nami'u addeta yelaga addeta be'ashe dayssikko. Izeta miyyen qassekka gitanne wolqama gidiza dumma dumma miththi woykko zaafe de'izaysa be'ashe dayssiko.

bolla payateththa naggo ogetappe isportey issuwa gidishe misile bollankkaa isporte oottishshe diza yelagga nam'u addetti dettees uttidikka xello bolla diza asatikka paydon keehippe dalgakko izatikka issi petettan aaho keeththa gattan de'ees

bolla paayatetha naago ogetappe issoy isporte gidishin misile bolla paydon dalga gidiza yelaga nayti sipetettan isporte oothtishe dizayssa misatosona izatappe qass sinta baggara dumma dumma wolqama zaabey woykko miti tossa bolla dizayssa be ashe daysikko

misile bollan bolla bayaletha naagu ogetappe issua gidiza isporte oottishin denba sohon diza yelaga nayta be ashe dayssko iza ta lanqen qasseka dalga asati eta xeelo bolla deettes iza asatappe qasseka gaxaara dumma dumma mittinne zaafey dees

toopphe dere woththa taarike garsan qasseka wolqama gidiza taarike xaafisida issi addey dishe bettishe deeskko izaaddeyka ufaytidinne miicide ha xeellishen qasseka dizayssa misatesikko

bolla peyatetha naago ogetappe issoy isporte gidishin isporte gaattanqa kowaase phonqokka deesiko iza gaattan kuwaase phonqishe diza nam7u yela ga nayti deettes izatappe gaxa baggara qasseka wolqama mitti dizayssa beashedaysko

Bolla payatetha naganas duma duma ogeti detes hesatapeka misile bollan tekinolojy oso gidizays bishikilite woyiko sayikile gizayisa be'ashe dayisiko izape guye bagara duma duma zapeti detes

bolla payatetha ogeppe issoy isporte gidishini teknolojien aggazettidi oottida isporte oottashe diza issi lee7e yelaga indoy oottashe dizayssa be ashe qasheseka deayssikko

Paydon dumma dumma waraqate milatizayssi teknologe ooso be ashe de'ayssikko iza tanka qasseka paranjatoranne amaratora dumma dumma tuufen taafetidayssa qasseka be asheni de'ayssikko.

Dumma dumma paydon dalgga gidiza xaafothi deeththes; izatha gaththan misileza bolla qassika dumma dumma xaafo oyqqida issippetheththan diza waraqata be7ashe de7aysikoo; izikka qassika teknoolooje ooso gidishiini dumma dumma xaafoora deesikoo.

Issi Karethi makini eyashe dayisiko iza bollani qasikka duma duma sohoni cishi medhani zoo gididayasa bea'ashe dayisiko izape gaxa beggara izadan lotida imida cishi desikko.

Paydon dalga gidiza makiinati issippetethan hemmettishe deettees. Izikka dizayssi katame misatishin dumma dumma keeththati dishin dumma dumma pooqeti beettees. Asaykka qasseka hemette bolla dizayssi qasseka beettisikko

Misile bollan merethan karetha gidizanne payddon dumma dumma woykko cora gidiza makinata issipetetan be'ashe deays izappeka guye baggara wolqamanne dumma dumma giththa zaafeta be'ashe de'yisikko.

Dumma dumma meheta caaniza makini be ashe dayssikko izan ka qaseka nam'u boorata makinan kessishen iza medhikaqa bullanne bootta gidizayssa nam'u boora xaano bolla dizayssa be ashe dayssikko.

misile bollan medhan kareta gidida makini be ashedays izappe guye baggara wolqamanne gita keethtidees iza lanqenka zaafe miti diza issa misatis makina bollanka qasseka ciishi kaqethide moykko qashet ussidayssa be ashe deays

paydon keehi dalga woykko cora gidida kase wode go7a immiza ha7iqa keehippe baynnayssa makina be ashe dayssikko iza gaattanka qa paydon keehi coranne medhayka dumma dummakko

oge giigissiza deexo makini be'ashe dayssikko izappe gaxa baggara qasseka wori beettes wora gaattan qasseka dumma dumma zaafetinne mitati keehin aaho gididayssa qasseka be'ashe deyayssikko

Paydon cora gidida asati sibetitan eqqi uttidosona dizatappe guye baggara dumma dumma zaabetinne wolqama mithati toketi uttidashe eta sintanqa wolqama keeththides deexo makinikka eta lanqenqa eqqi uttidayssa be ashedayssikko.

Asa yaanne hanne caalon go'a immiza dumma dumma makinati deettes izatappe qasseka paydonne cora gidizayssati ziiren eqqida etappe guye baggaraqa dumma dumma zaabeti dizayssa be ashshe deyayssikko.

toopphe suntanne toophe bayndira ba bollan daafidinne qalaman qalami oyqqida orophille be ashe dayssikko ha awropphilleykka qasseka asa naye diza biithappenne qasse shaarappe bollara dhoqu gizi hemetesikko

misile bollani aahonne denba gidida sohoni nam7u asati biskileete naagishe deettes iza tikaqa indonne adde gidish izatappe guye baggara dumma dumma puteti dumma dumma wolqama keeththati pooqeti betteshe deettes

Issipetetha zirrera eqidda ha xelishe diza payidoni kehipeka gidiza adeta beyashe dayisiko izatika osanicha misatetesi izata gathani banita hupheni qobe wothida asati dizayisa misatosonako

Misile bolan nam'u indoti betetes izetape issi xaxetada morgen shashe yega utaduskko izaka qase oyshetida oyshas zaro imashe diyaba qaseka misatasikko

misile bollani liphera duge deettiza katame keethti woykko puoqe gizayssi keehi xeellish injie immizayssi paydon qa cora be ashe dayss iza lanqenka dumma dumma zaabetinne mitati de7ettessikko

Katame keethti keexethidi ongethidayssa be7ashe daysikko. izatikka medhan issi mala gidizayssanne paydon cora gididayssa be7ashe daysikko. Dumma dummanne paydon cora gidiza mastooteti izata bolla deettes

Keehi wolqamanne dhoqa gidiza katame keethti woykko pooqe geetettizayssa be ashshe dayssikko iza malanqen dumma dumma keeththati deettes iza sintan qasseka dumma dumma mitati woykko zaafeti bettishe de'etteskko

Keexxettidi wuriza katame keethti be ashe deayssikko iza keethtika aypen xeellishe keehi inje dumma dumma mastootenne pengey diza issa misatessikko izikka keexxettidi wuriza keethtikko.

katame keettin woykko pooqe keetti oosethidi ongetida yssa be ashshe dayssikko iza sinthan dumma dumma asati beettes dumma dumma makinikka qabbishe dees iza sintanqa dumma dumma puuthati woykko dumma dumma zaafeti toketida yssa be ashe dayssikko

paydon heedzdzu asati issi petettan eqqidi issi wadhaqata xeelo bolla deettes izata gaattan qasse nam7ati adde gidishin issinoy qasseka indokko izatikka aahonne denba ayfen inje gidida keetta gaattan deettes

Issi gittane woliqama kethi gidida katama kethi be'ashe dayis iza penigen na'mu gashe nayiti qaseka de'etesko iza kethan qaseka duma duma zapeti betosona

misile bollan aahonne demba gidiza keeththi gaaththan issi addey eqqidi xeelo bolla dees iza sinthanka qasseka pengen woliqamanne dumma dumma masitootey betees izappe kareera qasseka dumma dumma zaafey dizayssa be ashe deayssikko

keexxettidi ongetida katama keethti woykko pooqe geetettidayssa be ashe deyss ha pooqe gaattan qasseka paydon keehi dalga gidiza mastoote bettesikko iza qasseka misile bollan be ashe de7aysskko

Keeexetidi wuriza keeththa be7ashe days iza keeththi lanqen qasseka dumma dumma miththati woyko dumma dumma zaafeti de7iyayssa qasseka be7ashe daysiko izika ayfes xeelanas keehi lo7onne injeko.

Paydon dalgga gashe nayttikka de77ettes.izzatappekka si.tharrakka gitta gitta heezu indotti dettes gashe naytta sinthan tophiyya bandirray kaqqeti uttidayssa be77ashe de77ays.

Bolla payatethi nago woyko nahiza keetha othiza issi inda ha xeelasje de'awsiko izaka qaseka tamare keethan tamarsiza asika daanaws izaka eqada ha xeelo bollan de'awsiko

Payidon cora gidida asati issi petettan yalaga indonne yalaga addeti issi petettan bolla payatetha naagu ogetappe issua gidizayssa hisporte wottiya ba misatetes eetikka issi petettan issi mala apala maa7ida

kathamen keexxettidayssa issi keeththi gididayssa aaho keeththi ta beyashshe deayssikko iza siga qa dumma dumma pengeti paydon corati deettes izanqa dumma dumma maskoote paydon coriqa beettishe deessikko

Misile bollani aahonne denba gidida keeththani issipetettan uttida adde indonne qasseka yelaga asata issipetetan be'ashe dayss izatikka aaho keeththi gaattan dishini issipetettan ha xeellishe deettes

Misile bollan tamare keettin tamareshe diza gashe indu na7e be ashe deyssikko izappe guye baggara qasseka dumma dumma maxaafati kaqet uttidayssaka be ashe dayss izakka ba kushera pidale xeesa she de7awuskko.

Missile bolan paydon kehi dalga gidiza asati detes iza gatan tamare kethan tamariza ba kushe medho oso othizi besishe diza gashe na'ay diyaysaka misateskko izatika issipetetan si'i gidi iza kalishe woyko xelishe dizaysa misatosona.

kawo tamaro keetti woykkokka dere tamaro keetti be ashe dayssikko ha tamare keeththan qasseka issi tamarsira indoy ha xeellashenne afala may7ada ha xeellashe dizayssa misatawusokko izippe guye daqa keetti dees

issi petettan uttidi kawo tamarekettin tamarshi diza keehi yelaganayti paydon keehi dalga gidiza hissata be ashe days izata gaattan qasseka issi tamarsira indoykka de7awus issi meramaay7o maa7ida

Misile bollan katama keththi be'ashe de'ayssikko. Izikka dumma dumma po'on kaqettidayssanne dumma dumma zafettinne miita ayfetti dizayssa be'ashe de'ayssikko . Wolqqamanne payddon coora dumma dumma kexxetidda ongettida keththikka dettes.

misile bollani katama deetti be ashe dayssikko izikka qasseka he katamen dumma dumma makinati dumma dumma keetti pooqeti izatappe qasseka gaxa baggara dumma dumma zaafeti dizayssa qasse be ashe dayssikko

deexo makini biithe bookkishe dizayssa be ashe dayssikko izikka dereti hayssappe bookkishe de7ees izaappe guye baggara dumma derey deees dumma dumma zaafetinne mita ayfeti puutheti issife deyayssa be ashe deyayssikko

Oge giigisso bolla dizayssa be7ashe dayssikko izikka deexxo makiinara dumma dumma ooso oothishe deettes he makina sinten qassika paydon dalga asati xeellishe deettes izappe gaxa baggara qassika wolqama derey dumma dumma zaafe betteskko.

Deexo makini be'ashe de'ayssiko ha deexo makinikka aahonne dembba gidiza sohon de'es izika qasseka oge giigiso bolla dizayssa misatees iza lanqqen qasseka payddon dalggonta asati de'ettees.

Bitta gigisso bolla woyikko book bolla diza dexo makina be'ashshe de'yssikko izasika oysha ha imishshenne qas oyshashisi zaaro imishshe dizayissa issi adey ha xelishshe dizayssa masates izappekka guye baggara payidon dariza asatikka dizayissi beettesikko

Misile bollan aaho katami be7ashe de7ays. Iza aaho katamin qasseka dumma dumma keeththati katama keeththa gidayssa pooqeti issipetetan dizayssa be7ashe dayssikko. Izata lanqqen qasseka dumma dumma zaafetikka de7oosona.

misile bollani biitta bulokkon diza issi dee xoomakini beettesl iza sintanqa issi addey ha xeello bolla dizayssa misateskko izatappe guye baggara dumma dumma itanne wolqama gidiza tohettida mitati beettishe de7ettesiko

misile bollan nam'u makininne kawo oosancha giidiza nam'u addeti deettes izata gaattappe guye baggara qasseka dumma dumma keethti dumma dumma zaafenne dumma dumma mitti tossi bolla dizayssa qasseka be7a sheni de'ayssikko

Paydon keehi wolqama gidizanne dalga gidiza asati issi petettanishe deettes iza ta laqen qasseka dumma dumma zaabeti deettes sohoyka katama misatishin dumma dumma keethti gita keeththati deayssa qasse be ashen deayssikko.

Nam''u yelaga nayitti woyikko gashshe nayitt issippeteththan hatta duqqo bolla detees.izzetappe gatsa bagara qaa wolqammanne dumma dumma payiddonni qaa cora gidida zaafeti dizayissa be'ashshe dayisskko.

Paydon dalga gidiza haaththa duqos go'a immiza dumma dumma tuubbota be ashe dayssikko iza sintanqa paydon dalga asati sipetettan eqqida sheni sinta baggara qa dumma dumma zaafeynne derey shuchchi kaqa be ashe deayssikko.

Kawo keethti xeellashe wekko be ashe deyayssikko iza keetti qasseka dumma biratan waaxeti uttidayssa gidishin iza lanqenqa dumma dumma zaabeti woratinne dumma dumma puteti dizayssa be ashe deyayssikko.

paydon dalga asati issi petettan baynta ooso keetti pengen eqqidayssa misatosona izatikka qasseka haatthe doo7idi iza pude xeellishe dizayssa misatishin ubbatikka baynta huphen qaqophe woththida indotikka iza gaattan deetteskko